Kuqakathekile ukubana abazali bahambise abantwana babo ezikolo. Ukuthi bayefunda izinto ezitshiyeneyo. Bayefunda ukuzinakekela, lokubhala.

Izikolo ezinjengama primary kumele zibe yizikolo ezivikelekileyo .Ezilendawo zokuzincedisa njalo ezihlanzekileyo ukuze abantwana babe lempilakahle.

Kuqakathekile ukubana abazali bahambise abantwana babo abasakhulayo ezikolo ukubana bayethuthukisa ulwazi lwabo belunguselele ikusasa yabo.

Kuqakathekile ukubana abasakhulayo bahanjiswe ezikolo bayofunda bathuthukise ulwazi lwabo njalo bafundiswe ngezethekhinoloji ngoba ngalezinsuku sokusebenza yona.

Abantwana abasemaSekhondari bafundiswa izinto ezinengi eskolo sabo njalo kuqakathekile ukubana babesesikolo labanye abantwana.

Abantwana abafunda emayunivesithi bathola usizo obukhulu lokunanakelelwa ,bayathola indawo zokuhlala baphiwe lokudla njalo.

Ezikolo kuqakathekile ukuthi kubelendawo lapho abafundi abahlala khona lalapho ababhalela khona uuze bekwanise ukufunda kuhle.